Mwana akashongedzwa dhirezi remaresi mutsoka akapfeka shangu tsvuku dzine masokisi akamira padyo necheya ine ruvara rwebhuruu dhirezi remwana uyu rinowanzo pfekwa nevanhu vanenge vari pamuchato.

Mureza uneruvara rutema pamusoro. Unedenderedzwa rine ruvara rwe yero pakati. Nechepazasi pawo pane ruvara rutsvuku. Mureza wakakosha munyika.

Musikana akamira akabata muchiuno reruoko rwe rudyi. Rweruboshwe rwakabata pabvi. Akapfeka dhirezi rakanaka rineruvara rwe pepuru ne bhuruu yakacheneruka. Dhirezi rake rine ruoko rihombe rihombe runoperera nechekumabvudzi.

Jira rine ruvara rutema, rwune akaita maruva akaiswa zvidododo zvichena. Rino soneswa masiketi, madhirezi, vamwe ndivo vano gadzirisawo madhuku eresi.

Mudziyo unoshandiswa nevageri mazuva ano. Chigero chinogera bvudzi kuti risare rave diki diki. Chinoshandisa magetsi. Chigero ichi chiri nyore kushandisa.

Musoro wemunhukadzi wakarukwa nezvidobi zvakaisvonaka. Zvimwe zvakarukwa zvichitangira kumberi. Zvimwe zvinotangirawo padivi penzeve. Zvimwe zvinobva nechekugotsi. Zvese zvinouya pakati pemusoro apo pakaiswa muchochororo mutema wemabhuredzi.

Zvuma zvemhando dzakasiyana zvakarongedzwa. Pane zvuma zvekupfeka mumaoko, pane zvuma zvokupfeka panzeve poita zvuma zvekupfeka muhuro. Muchitoro macho makanyorwa mitengo pamusoro pezvuma izvi.

Miti yakawanda yaka dyarirwa mutugaba. Inodyarwa semhodzi yokura iri mutugaba isati yazosimurwa kuti idyarwe muvhu.

Musikana akarukwa nevhudzi rake zvinobva kumberi zvichienda kumashure. Akarukwa zvakati tsepete nemusoro. Nechepagotsi pane zvakarembera. Akarukwa zvakanaka chaizvo.

Pepa yakadyarwa mubindu. Pepa iyi ine ruvara rwegirini. Pamuti wayakamera pana mai vayo. Amai vacho vane dzinde regirini zvakare rine mashizha egirini. Pepa inoshandiswa pakubika, inoita kuti usavi hunhuwirire.

Chimhuka chemusango chine mazimveve akareba akawanda pamuviri pacho. Chine manzara akareba akatesvera mutsoka. Chakada kufanana negudo.

Katsoko kakagara padanda. Kane ruvara rwebhurauni. Mumahobi mune ruvara rwakachenerukira. Kakabata muchero une ruvara rweorenji uyo wakari kudya.

Motikari dzakapakwa parutivi pechivakwa chimwe chinowanika muguta reHarare chinonzi Parkade. Apo panopakwa motikari dziri pamusoro pechivakwa.

Mamotikari dzakawanda dzakamira dzakaita mutsetse, dzinopiwa zita rokuti tipa. Dzine mavara akasiyana, dzimwe ichena, dzimwe dzine ruvara rwegirini. Dzinoshandiswa pakuvaka kana pakugadzira migwagwa.

Muti wemudomasi wakdyarwa mubindu. Une vana vasati vaibva avo vane ruvara rwegirinhi. Iwo une mashizha uye dzinde rine ruvara rwegirinhi. Madomasi anorimwa muminda kana mumapindu.

Mukomana anemakumbo marefu refu, akamira akabata bhora. Bhora rake rineruvara rweyero nezvitema. Iye akapfeka nguwo tema. Akamira parutivi pemotokari.

Ruva rakapfubvutira zvakaisvonaka rine mazhizha ane ruvara rwegirini, rakaburuma ruva rine ruvara rweyero iro rakaburuma zvinoyevedza. Maruva anoshandiswa kushongedza panzvimbo kuti paratidzike zvakanaka.

Vanhu varikufamba vachipfuura nemuzasi mechivakwa. Pane vame vakapfeka mamasiki kumeso kwavo. Pavari kupfuura napo pakanyorwa kuti BETTY'S FAST FOTO STUDIO inova nzvimbo inotorerwa vanhu mifananidzo.

Mutambi wenhabvu. Akamira munhandare. Akapfeka yunifomu ine ruvara rutema rwuneyero. Akabata chigumbure chemvura mumaoko. Mutsoka akapfeka shangu dzekutambisa mutambo.

Hembe ine ruvara rwekaki. Yakagadzirwa pachifuva chayo yakasononwa neshinda dzine ruvara rutema irwo rwakazonogonya rwasvika pakati. Hembe iyi inogona kupfeka nevakadzi kana nevarume.

Vanhu vari kufamba vachipinda nenzira iyo inopfuurava nepazasi pechivakwa. Muzasi mechivakwa ichi mune zvitoro zvakawanda. Zvimwe zvinotengesa chikafu, zvimwe zvinotengesa hembe nezvimwewo zvinotengesa mabhuku.

Zvidhori zvakapfekedzwa zvuma muhuro. Zvuma zvine mareya matatu chimwe nechimwe. Zvuma zvine mavara akasiyana siyana. Pane zvine yero, zvine bhuru, zvine wayiti poitawo zvine tugirini.

Vanhu vakamira pamadziro eyimba. Pane mukadzi akapakatira chibheke poita varume vaviri umwe akapfeka masiki pamuromo pake. Mumugwagwa mune motikari nemabhazi zviri kufambamo.

Shangu yegumbo yeruboshe inemavara akawanda anosanganisira girei, bhuru, ruchena , inetambo chena pamusoro payo idzo dzinoshandiswa kusunga kana uchinge wapfeka.

Mudziyo unoshandiswa kugadzira bvudzi. Unobairirwa kumagetsi. Une mazino akatesvera akatenderera kumusoro kwawo. Une ruvara rutema.

Shangu mbiri tema dzakagadIkwa pasi. Shangu idzi dzine ruvara rutema mukati madzo muine ruvara rweorenji. Mukati meshangu yokurudyi munemasokisi egireyi. Shangu dzinopfekwa mutsoka.

Murume arikufamba achipfuura motikari ine rudzi rwe bhuruu. Akapfeka hembe chena ine mavara matema. Hembe yake ine mawoko matsvuku.

Vatambi venhabvu vari munhandare. Pane mukomana akamira akapfeka hembe dzekutambisa nhabvu, mutsoka make akapfeka shangu nemasokisi. Akamira akarembedza maoko ake.

Vatambi varimunhandare varitakumba mutambo wenetibho. Pane musikana akapfeka zvipfeko zvegirinhi akasvetuka mudenga, Poita umwe arikuzama kumuvharira, akapfeka zvipfeko zvitsvuku.

Musoro wakarukwa zvakaisvonaka. Zvese zvakarukwa zvakati tsepete nemusoro. Zvimwe zvinoita kunge zvinotenderera zvichienda nekumberi asi zvese zvinodzokera kumashure. Musoro uyu wakarukwa zvakanaka zvekuti.

Vatambi vebhora vakamira vakaita denderedzwa. Vakapfeka zvipfeko zvekutambisa. Vamwe vakapfeka zvipfeko zvitema zvine zvichena. Vamweo ndevakapfeka zvipfeko zvine ruvara rwegirini. Vakamira munhandare.

Chikara chemusango chine mavara mavara pamuviri wacho amwe matema amwe akaita machena chinomhanya kupfuura mhuka dzose dzemusango chikara ichi chine zita rekuti ingwe.

Mushina wekukuya mafuta, urikugadzira mafuta kubva musoya bhinzi, mafuta arikuyerera achipinda muchigaba chiri pazasi zvinosara pasoya bhinzi zvirikuiswa mukadhishi zvichazogadziriswa chikafu chehuku.

Mugwagwa munemotokari dzirikufamba dzimwe ndodzakamira dzakapakwa mumativi emugwagwa, panevanhu varikufambawo vachitevedza madziro ezvitoro.

Panzvimbo pane mataira anoiswa pamotikari kana pangoro akaunganidzwa parutivi. Anoratidza kuti akamboshanda, asi avakutengeswa zvakare. Pane vanhu varikufamba, poitawo motikari dzirikufamba dzimwe dzakamira pamativi pemugwagwa.

Midziyo inoshandiswa mukicheni. Kazhinji midziyo iyi ino shandiswa kupima zvinhu kana tichida kubika kunyanya tichida kubika chingwa. Tinoshandisa kapu dzemizera yakasiyanakupima izvo zvatinobikisa.

Mureza wenyika yekuEurope inonzi Croatia. Kumusoro kwayo kune ruvara rutsvuku. Nechepakati pane ruvara ruchena. pazasi pune ruvara rwebhuruu. Pane chidhirowiwa chiripo chakakirosa ruvara ruchena rwepakati chine mabhokisi mabhokisi ane ruvara rutsvuku neruchena.

Chuma chakagadzirwa nemabhidzi ane makara akasiyana chakaiswa pajira regireyi. Pane ma bhidzi eruvara rwebhurauni, egirini, ebhuruu, matema uye mamwe asina ruvara.

Zvuma zvakarongedzwa zvakaisvonaka. Pane zvuma zvine mavara akasiyana. Zvimwe zvuma ndezvekupfeka panzeve zvimwe ndezvekupfeka mumutsipa.

Mukomana akamira. Akapfeka mutirauzi wakati mbaa nemuviri wake une ruvara rutema. Kumusoro akapfeka hembe tsvuku ine aruva maruva. Akapakatira kabheke kadiki kane ruvara rutema kumusoro kune zvitema nezvichena.

Musoro wemunhukadzi wakagadzirwa zvakanaka. Bvunzi rake rine ruvara rewebhurauni. Rakakamiwa richibva kudivi rekurudyi richiuya kudivi reruboshwe.

Miti yakadyarirwa mutupepa tutema. Imiti yemhando dzakasiyana siyana. Vanhu vanowanzonotenga miti uye maruva zvinenge zvatodyarwa zvabata zvichiri mumapepa.

Maruva nemiti zvakachekerwa zvine hunyanzvi. Zvine ruvara rwegirini. Zviri kumberi kwemudhuri wakavakwa. Zvese zvakashongedzeka zvakanaka.

Dutavanhu iro rinopiwa rimwe zita rekuti bhazi, ririkufamba mumugwagwa. Ndere kapani inonzii City Link. Rino takura vanhu kubva mune imwe nyika. Kunyanya kubva mu Zimbabwe kuyenda ku South Africa.

Vatambi vetsiva. Vatambi vaviri vemutambo wetsiva vakamira neuyo achazovaridzira pavachange voita mutambo wavo. Umwe akapfeka bhurukwa dzvuku umwe akapfeka bhurukwa rebhuruu. Vese vakadzi. Vakapfeka shangu. Umwe akapfeka shangu tema umwe akapfeka shangu dzebhurawuni.

Mucheka unopenya chaizvo une ruvara rwepepuru uye rwegirini wakanyorwa nyorwa maruva neruvara rwegoridhe mucheka uyu wakanaka chaizvo unoshandiswa kusona zvipfeko zvevanhu.

Nzira inofamba nechitema, iyo inonzi njanji. Mune chitima chirikufambamo, chineruvara rutsvuku. Chitima chinoshandisa dhiziri kana marasha.

Maturusi emhando dzakasiyana akarongedzwa munhava ine ruvara rweyero pane maturisi anoshandiswa pakupima ayo anonzi tepimezha pachirungu panezve maturusi anoshandiswa pakucheka akafanana nechigero ari esirivha.

Chipembenene chinemavara akaita mutsetse pamusoro pacho anobva kumusoro achienda kumashure. Chinamakumbo matanhatu chinetunyanga. Demhe racho rekunze rinoratidza kuti rakaomarara.

Shangu mbiri dzechikadzi dzakaiswa pasi dzine ruvara rwekirimu kunze nemukati. Shangu idzi ndedzezera rechidoko. Dzakanaka chaizvo.

Mubororo, unoshandiswa ne avo vanovheza migoti ne misika. Unoshandiswa kubora maburi pamatanda. Mubororo wakagadzirwa ne waya kumeshure kwawo unemubato wedanda.

Chikafu chakabikwa zvinoyevedza chakapakurirwa mundiro chena yakagadzikwa patafura mune nyama ine muto wakatsvukira moita bhinzi magaka uye muriwo nesadza.

Chipembenene chine ruvara rutema chine makumbo matanhatu chaka mhara pashizha rekagwenzi kane ruvara rwegirini. Chipembenene ichi chino wanikwa kazhinji munguva yekunaya kwemvura.

Hotera. Hotera iyi yakavakirwa juraworo kunze rine ruvara rwebhurawuni nekirimu. Pahotera apa pane denga rine ruvara rwebhuruu. Parutivi pehotera pane bhusita. Hotera iyi yakashongedzwa zvakanaka.

Bhazi rine mavara matsvuku eyero. Rine mawindo akawanda ane ruvara rutema. Bhazi rinofamba mumugwagwa. Rinotakura vanhu kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana. Rinopiwa rimwe zita rekuti dutavanhu.

Musoro wemukadzi uri kugadzirwa zvakanaka. Waiswa wivhi ine ruvara rutema. Yavhurwa berevhezhe rinobva kumberi richisvika nechepakati pemusoro.

Muchero wemusango warongedzerwa pajira rine ruvara rwegirini, muchero uyu une ruvara rwakasvibira unonzi nhunguru unoberekwa mumuti uneminzwa.

Musoro wemukadzi wakarukwa zvakati tsepete zvinoenda kumashure. Zvimwe zvinotanga zvakaita kakubhenda zvozoenda mumashure.

Panzvimbo panemasora amwe akaoma anoratidza kuti anotsikwa nevanhu kana kuti inzira yevanhu. Necheparutivi pane chivakwa chiripo chinemitswe yakawanda uyezve padyo nechivakwa ichi panemasora akasvibira uye panemakwenzi aripo.

Nhuzi ine ruvara rwegirinhi. Nhunzi iyi yakakura chaizvo. Yakamhara pashizha remuti rine ruvara rwegirinhi. Nhunzi inofarira panzvimbo panenge pachinhuhwa tsvina.

Munhandare yemutambo wetsiva makamira varume vatatu kurutivi kune umwe akasimudza maoko uri mucherechedzo wekukuda kuruboshwe kune akamira akapfeka shoti risina hembe, haana kusimudza maoko ake zvichida akundwa.

Zvinyoreso zvakanaka zvakarongedzva mumakadhibhokisi. Zvinonyereso izvi zvinowadzopihwa zita rokuti Paka. Zvine ruvara rutema mutumbi wazvo, zvoita sirivhari nechekumberi.

Musoro wakarukwa madhiredzi akaisvonaka. Madhiredzi aya ane ruravara rutema kuzazi kwawo kune ruvara rwebhurauni. Madhiredzi aya mamwe akaremberedzwa kumashure mamwe akasungirwa pakati pemusoro.

Zvibheke zvakawanda zvakaturikwa zvine mavara akasiyana siyana. Zvakaita zvekurikwa zvikabva zvaiswa tubhande tutete-tete utwo twekuzobata natwo.

Mwana akamira. Akapfeka nguwo dzinopfekwa nevanhu vekuNigeria. Nguvo dzake dzine ruvara rwepepuru nezvitema. Mutsoka akapfeka mapushi matema.

Panzvimbo pakakomberedzwa ne jura woro. Pane gedhi rineruvara rutema. Mukati me jura woro mune motikari dzakawanda dzaka pakwamo. Pane murume akamira neche pagedhi. Uyezve pane motikari irikufamba ichipfuura panzvimbo iyi.

Mudziyo uyu unobairirwa pakombuyuta unoshandiswa kana tichida kunyora, wakanyorwa mavara anosangana nemanhamba pamusoro pawo.

Shangu dzemwana mudoko dzine ruvara rwebhurawuni. Dzine tugirinhi nechekumusoro kwadzo. Dzakavhurika kumberi nekumashure. Pamusoro padzo pane tubhande tuviri tunokonoperwa kumativi.

Vanhu vari kuita mitambo yakasiyana yekusimbisa muviri. Vari kuiitira muimba inoitirwa mitambo iyi iyo inopiwa zita rokuti jimu pachirungu. Vakapfeka zvipfeko zvekuitisa mutambo.

Vakadzi vakamira nevana vechidiki, vanoratidza kuti vana vechikoro. Vane mamendari muhuro mavo, ayo anopihwa vanhu vanenge vakunda.

Mureza une mavara mana. Pamureza apa nechekumusoro pane ruvara rutsvuku. Nechepakati pane ruvara ruchena. Kuzasi komureza uyu kune ruvara rutema. Mureza uyu wakanyorwa kana kuti wakadhirowiwa neruvara rwegirini nechepakati.

Bheke rakaturikwa pamusoro pakabati. Mukati mekabati muneimwe dhirowa mune rimwe bheke zvakare rakarembera. Mabheke aya anowadzochengeterwa mareputopu anova midziyo inoshandiswa pakutaipa.

Panzvimbo pakakomberedzwa neruzhowa rwakagadzirwa nesimbi mukati mune sora rimwe rakaoma rimwe richirine mashizha ane ruvara rwegirini mune gwenzi zvakare rinenge ruva rine mashizha egirini rinoratidzika semubhanana asi risiri.

Nzvimbo ine midhuri yakawanda yakasiyana siyana mumigwagwa mune motokari dzirikufamba pane vanhu varikufamba mumugwagwa vamwe ndivo vakagara kumadziro ezvitoro.

Ruoko rwemunhu kadzi rwakapfekedzwa ringi yakaisvonaka. Ineruvara rwe sirivha. Yakapfekedzwa muchigumwe chechipiri muruoko rweruboshwe.

Mashizha efodya akatemwa akasungwa akaitwa mabhanduru. Ane ruvara rwebhurauni. Fodya inopiswa kuti iome nekuti inenge yatemwa mumunda ine ruvara rwegirini.

Shiri ina makumba marefu refu. Kuzasi kwemakumbo eshiri kune ruvara rutema mutumbi wayo une ruvara ruchena. Mumusoro mune manhenga matema akamira zvakaparadza paradzana. Shiri ine maziso matsvuku nemuromo murefu.

Musoro wakarukwa zvakanaka chaizvo. Wakarukwa sitaira yakanaka inoita kunge ruva. Wakarukwa bvunzi rine ruvara rwakachenerukira. Mumusoro umu makarukwa zvinhu zvina mai mutatu zvichidzika nekumashure.

Shangu mbiri dzine ruvara rwebhurauni. Dzine chibhande chinokonoperwa kumativi. Mukati meshangu mune ruvara rweorenji. Mushangu yegumbo reruboshwe mune chijira chitsvuku chakaiswamo.

Maturusi emhando yakasiyana. Amwe ane mubato wedanda. Anoshanda mabasa akasiyana. Pane anoshandiswa kutsvaira chivanze poita anoshandiswa mumagadheni kutimba kana kugadzira mabhedhi kuti ayenzane.

Maruva akadyarwa pamadziro eyimba ane ruvara rwepepuro. Ane mashizha ane ruvara rwegirini. Anoratidza kuti haana mufudze.

Muchero wemusango watemwa ukaiswa mubhasikiti. Une ruvara rutsvuku. Muchero uyu unonzi nhunguru. Une kakuvavira kana uchiudya. Nhunguru dzinonaka.

Sango rine tukwenzi tudiki twakaparadzana. Nechemuzasi metukwenzi mune sora rakaoma uyezve mune matombo arimo akawanda.

Vatambi vematimu akasiyana vari munhandare. Vakapfeka zvipfeko zvakasiyana. Pane vakapfeka zvipfeko zvitsvuku poita vakapfeka zvipfeko zvine ruvara rwegirinhi.

Vanhu varipabasa varikugadzira mishina yemagetsi. Pane mukadzi akabata chipanera arikusunga tambo dziri mumushina. Mushina uyu unemazino akawanda akamira.

Kumberi kwemudhuri kwakashongedzwa zvakanaka. Kwakaturikwa nokupedwa nezvinhu zvine ruvara rutsvuku. Kwakagadzikwa magaba maviri ane maruva ane mashizha egirinhi.

Garwe chipuka chinotyisa chinogara mumvura. Garwe rinofarira kuzvivhira rega. Chinenge charumwa negarwe rikasiya rinochitevera kusvika rachibata. Garwe harina tsitsi.